Uma ufika ezakhiweni edolobheni ezinengi zilakho ukukutshela ukuthi kulindawo kwenziwani njalo futhi kungabe kuphathelane lani besezikutshengisa ukuthi uma usiya kulindawo uqansa uyele kumbe ujika uyele endaweni ezitshiyeneyo.